Jami'an ƴan sanda wanda aka ake kira da ƴan sandan tarzoma a turance sune wanda aka horar musamman domin shawo kan tarzoma bore da hargitsi a cikin al'umma babban aikinsu shine tabbatar da doka da oda kare rayuka da dukiyoyi da kuma tabbatar da zanga-zangar lumana bata rikiɗe zuwa tashin hankali ba Waɗannan jami'an suna da kayan aiki na musamman da dabarun da ke taimaka musu wajen shawo kan taron jama'a cikin ƙwarewa ba tare da haddasa ɓarna ba Ayyukan jami'an su haɗa da sarrafa jama'a ta hanyar hana ɓarke wa rikici idan ana fama da hargitsi ko bore suna amfani da hanyoyi daban-daban kaman feshi da hayaƙi mai sa hawaye amfani da ruwan zafi daga bututu na musamman harba alburusai na roba da kuma amfani da sanduna domin tarwatsa taron jama'a bugu da ƙari, suna amfani tsarurruka na musamman wajen rufe hanyoyi ko kare wasu wurare masu muhimmanci doim hana tarzoma ta ƙara yaɗuwa Waɗannan jami'an na fuskantan horo mai tsauri domin su kasance cikin shiri duk lokacin da ake buƙatar su ana koyar da su yadda za su mayar da martani bisa matakin hatsari da ake ciki wasu na amfani da kayan kariya kaman hulan kwano, garkuwar kariya da rigunan hana harbi Bugu da ƙari, ana koya musu dabarun sadarwa, domin su iyatattaunawa da masu bore da masu zanga-zanga don hana tashin hankali tun kafin ya faru Duk da irin rawan da suke takawa wajen tabbatar da tsaro jami'an suna fuskantar suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da wasu ƴan ƙasa A wasu lokutan ana zargin su da yin amfani da ƙarfi fiye da kima ko cin zarafin jama'a a ƙasashen da ake bin tsarin dimokuraɗiyya ana samar da dokoki ta hanyar sa ido domin tabattar da cewa jami'an sun bi doka kuma sun kare haƙƙin jama;a muhimmancin wannan jami'an ba zai iya missaltuwa ba a cikin idan babu su za a iya fuskantan matsaloli masu tsanani a yayin rikici suna hana ayyukan ta'addanci, sace-sace a lokacin tarzoma duk da haka dole ne a samar da hanyoyi na kare haƙƙin bil adama domin kada su zama wata barazana ga ƴancin fadin albarkacin baki da gangami cikin lumana ƙarshe jami'an suna taka muhimmiyan rawa wajen kare zaman lafiya da doka a cikin al'umma ayyukan su na taimakawa wajen hana hargitsi ya rikiɗe zuwa rikici mai muni duk da haka dole ne a tabbatar da cewa suna aiki bisa ƙa'ida da doka ba tare da cin zarafi ba dole ne su fahimci cewa aiki ne na tsaro da suke yi da kuma kariya ba na zalinci ba idan har aka sanu daidaito tsakanin tabbatar da tsaro da kare haƙƙin ɗan adam to al'umma zata kasance cikin kwanciyar hankali da lumana.

fatan mun tashi lafiya wannan dai wani taro ne na aure na matasa ko ince manyan mutane ƴan zamani wato taro ne na aure kamar yadda muke gani ga Amarya tasha kwalliya tana sanye da doguwar riga nau'in fari gashi kuma Angon nata yana gefen ta suna taka rawa wanda ya sanya riga me nau'in yar ah saye yake da baƙin wando ya ɗaga hannu yana rera waƙa ga jama'a da yawa an sa kaya ana ta faman ɗaukan hotuna wannan waje gaskiya ya ya ƙayatu yanda ya kamata domin waje ne na manyan mutane wanda ake sharholiya domin taya ita kanta Amarya da mijin nata murna da fatan alheri a garesu na samun rayuwa me amfani agaresu na wannan aure da aka yi kamar yanda muke gani taron saboda dai taron yayi kai taro jama'ar dasuke wajen kusan kowa ya miƙe tsaye ne domin taya ango da amarya murna haƙiƙanin gaskiya zamu iya bajintancewa a wannan ɗakin taro ɗaki ne wanda ya cika ya batse an kuma ƙayatar dashi yanda ya kamata domin akwai fitilo masu nau'i daban daban haƙiƙanin gaskiya duk wanda kaganshi a wannan waje kowa yaci ado ne ya caɓa ado na gani na faɗa wato ado ne akayi na fitan kunya zamu iya ganin ga wasu mutane a gefe da suka zo wanda suke liƙa musu kuɗi domin taya su murna a wannan waje ga kuma makaɗa da mawaƙa wanda an saka kayan sauti ana ta faman rawa domin nuna ana cikin nishiɗi da annashuwa kamar yadda ake yi a dukkani garurukan ƙasashen mu wannan taro dai akan shirya shine wa ango da amarya da sauran abokan arziki wanda sukan zo daga duk inda suke a faɗin duniya wato yakan irin wanna taro yakan kasance taro ne na nuna farin ciki na taya murna ga ɗan uwa bisa wuni sabon al'amari ko sabon rayuwa daya tsinci kanshi a ciki a faɗin ƙasar nan yanzu akwai manya manyan ɗakunan taro da akan ƙayatar dasu domin waɗannan bukukuwa

barkan mu da wannan lokaci kamar yadda muke gani wannan wasu matasa ne wanda suke iwo a cikin ruwa wato shi iwo ya kasance abu ne me tsahon tarihi wanda matasa ko kuma al'umma sukuan shiga ruwa domin yin wanka wannan irin yanayi yakan sa mutum cikin nishaɗi da annashuwa kuma a yanzu a irin wannan zamani ƙwarancewa da nuna hazaƙa a irin wannan abu yakan kai ga mutum ya shiga gasa na iwo na ƙasa ko na duniya kamar yadda muke gani dai waƴannan matasa guda biyu kowa dai yana cikin ruwa ne kuma yana ƙoƙari yana tafiya a cikin ruwan kamar yadda muke gani yadda ake iwon dai ana mutum ne ze shiga cikin ruwa ya miƙe a cikin ruwan wanda da'a iya hangen kansa da ɗan wani sashe na jikin sa ko ince saman jikin sa wanda ana za'a riƙa hangen sa ana ganin yanda yake tafiya yakan yi amfani da hannausa yana tuƙawa tare da bubbaɗe ƙafansa a cikin ruwan yana tafiya tamkar kamar kifi wato wannan abu ya kasance yana ɗaukan hankalin duniya ta yanda manya manyan wasanni da ake yi a duniya akan sa wannan akan sa wannan wato iwo wanda kake bada lambar yabo ga duk wanda yazo na ɗaya na biyu ko zuwa na uku a mu yanda da muke a ƙauyika irin wannan iwo akan yishi ne a lokuta da koguna kogulaf gulfi ko tafki suke ƙunshe da ruwa me ɗan yawa wanda ze iya bada dama da matasa su samu har suyi iwo amma yanzu ci gaban zamani ya samar da har ɗakin taro na musamman ake ginawa domin yin iwo tare da samar da ruwa me ɗunbin yawa daidai buƙatar wannan wasa da ake so ayi musamman a irin manya manyan jahohi da aka tanadar da wannan waje na iwo musamman a manya manyan filayen wasanni na ƙasa dana sauran wasu ƙasashen duniya

barkan mu da wannan lokaci wannan dai muna gani waje wata makaranta ce wacce ga ɗalibansu suna jere a kan dandamali wanda ake gudanar da taro na safe da ake yiwa ɗalibai waƴanna ƴan makaranta ne dai wanda suka sanye da kayan su na makaranta wanda suna sanye da fararen riguna da wando me ruwan makuba ko kuma ince me launin ruwan ƙasa wato dai kamar yadda muke gani ɗaliban suna jere ne sun jeru suna tsaye domin gudanar da wannan taro na sauraron wa'azi daga malumansu ko shugaban makaranta gaba ɗaya ga dukkan alamu dai wannan wata katafarar makaranta ce domin makaranta ce wacca take me gidan sama domin akwai gini me hawa ɗaya a wajan a gefe akwai bishiyoyi kuma wannan waje da ake irin wannan taron safe ko taron gaisawa da malaman makaranta ko shugaban makaranta ya kasance taro ne na musamman wanda ake yi domin a sanar da ƴan makaranta halinda makaranta take ciki kuma a koyar dasu wasu sababbin ɗabi'u musamman waƴannan wannan taro akan yishine musamman a wasu makarantun a keɓantaccun kwanaki ko da yake wasu ko wacca rana se anyi wannan taro amma gaskiya mafi yawa akan yishine a ranakun litinin da safe da kuma ranakun juma'a wannan taro dai akan buɗe shine da taken Nigeria wacca ƴan makarantar suke rera ta kuma wannan duk lokaci da ake rera wannan take ya zama wajibi ne ga duk wani ɗalibi ko wani ɗan ƙasa me kishi ya tsaya tsam ya rera waƙar ya rera wannan taken ƙasa kafin yaci gaba kuma ga dukkan alamu wannan hoto na dalibai ƴan makaranta ya kasance lokaci ne na da ake fama da cutar mashoƙo tinda zamu iya fahimtar hakan ta yanda kusan matasan da suke wannan dandamali kowa yake kowa yana sanye ne da takunkumin hanci domin gujewa numfashi ballantana har a samu a samu bayan cutar nan na corona ya ratsa a cikin al'umma

barkan mu da wannan lokaci kamar yadda muke gani wannan wani rumfa ne dai ko ince ɗan wani farfajiya ne da ake siyar da kayan gwari a ɗan wani yanki kamar yadda muke gani wannan baiwar Allah ko ince waƴannan mata suna siyarda kayayyakin gwari ne nau'in su tumaturi tattasai attaruhu aldasa ,shambo ,dankali da sauran kayayyaki wannan waje dai ya kasan ce waje ne da aka sanya lema domin gujewa rana kamar yadda muke gani wannan mata tana zaune tana gudanar da harkokin ta na kasuwanci kamar yadda muke gani a gabanta ta kasa tumaturi wanda ya kasance abun miya ne da ake amfani dashi wajan markaɗe shi da sauran kayayyakin amfani domin yin miya ko abincin dafa duka ga kuma attaruhu wanda shi kayan yaji ne acikin kayan abinci ga wani nau'in attaruhu shima wanda ake ce masa shambo wanda shi kuma ba kai doga ye ne sirara ga kuma tattasai wanda shima yakan yi aiki irin na tumaturi ga albasa wanda ake amfani dashi domin samar da ƙanshi a cikin abinci ga kabeji da kuma dankalin hausa shi karan kanshi dankalin hausa ya kasan ce wani nau'i ne na abinci wanda al'umma ke amfani dashi wannan waje dai ya kasance duk masu siyar da kayan kowa ya shimfiɗa lemarsa domin gudanar da siye da siyarwan sa kamar yadda muke gani akwai wata mata a gefe tana zaune tana danna wayan ta ga dukkan alamu ita sana'an ta tana siye tana bada kuɗi ne domin turawa da kuɗi ko ko buɗe asusun ajiya wa mutane a gefe muna iya hangen wata mota da aka ajiye ta domin a zo wannan waje ayi siyayya ire iren waƴannan kasuwanni ko maciya sukan taka rawar gani ko al'umma domin suna rage musu dogon tafiya da ɗawainiyan zuwa manya manyan kasuwanni domin siyo kayayyakin masarufi na yau da kullum dangin attaruhu ,albasa, tattasai da attaruhu da

barka da wannan lokaci kamar yanda muke gani wannan dai wani hanya ne me girma wanda ababen hawa suke bi ta kanta domin tafiya guraren da suke so su isa wannan dai hanya ne wacce me hanya guda ɗaya wato ba tagwaye ba kamar yadda muke gani wata mota na amfanin gida ta yanko zata sauya hannu zuwa wani kwana domin ta isa ga inda take so ta isa wannan hanya ya kasance hanya ne me kyau sabilada zamu iya fahimtar ga bishiyoyi a gefan hanyar bishiyoyi ne suka sanyaya hanya a tsakiya domin gefe da gefe bishiyoyi ne ga kuma waƴansu motoci a gefen dama guda biyu da wani mutum yana tsaye a gefe a wan motar da take gaba tana ƙoƙarin ta samu waje ta ɗan tsaya ko kuma ta shiga ta canja hannu akwai wata babbar mota na safaa wanda tana ƙoƙarin tsayawa domin ta ɗauki fasinja ga kuma waƴansu fasinjoji ko ince ɗalibai ne da suka sauka daga wannan mota domin su samu su shiga anguwannin su wannan waje dai ya kasan ce wani birni ne daga cikin birane na nigeria ta yanda zamu fahimci irin al'umman da suke kai kawo a wannan waje sunfi kama da al'ummar mu na Nigeria zamu iya ganin wannan ƴan makaranta suna sanye da jar riga da wando me nau'in ruwan ƙasa ga dukkan alamu sun fita ne daga cikin wannan mota domin su samu su shige cikin anguwansu motar dai da take baya motar safaa ce me launin fari ita kuma motar da take gaba wacca muke iya gani mota ne ƙarama me ɗaukan mutum huɗu wato a ɗauki mutum ɗaya a gaba uku a baya banda shi me tuƙa mota ita kuma wancan motan da take baya babban motar safaa ce wato irin motoci da suke ɗaukan mutum goma sha biyu

barkan mu da wannan lokaci kamar yadda muke gani waƴannan wasu yara ne ƴan makaranta wanda suke zaune suke gudanar da wasan su wato wannan dai wata makaranta ce wacca take karantar da yara waƴannan yara dai suna zaune ne akan wani tebiri da kujeru wanda suna sanye da rigar su na makaranta me nau'in ruwan ƙasa yaran dai suna wasan dara ne wato shine dara a yanda da yake a ƙasashen mu na hausa ko ince ƙasashen mu na Africa a gargajiyan ce da rami ake tonawa wanda ake samun ƙwallo ko duwastu, ƙwallon aduwa ko duwatsu wacca ake so ko wane rami ɗaya a zuba masa ƴaƴa guda huɗu akwai ƴaƴan da ake ce musu ƴaƴan tashi akanyi ramin ne kowa da nashi kowa za'a bashi ramuka daidai da na ɗan uwansa misali in anyi rami takwas ɗaya da yake dama ze ɗauki rami huɗu wanda yake hagu ze ɗauki rami huɗu to wanda ya fara tashi har zuwa ƙarshe da zaran an samu gida da wari da ƴaƴa idan aka jefa masa ƙwallo ɗaya za'a riƙa kula dashi har in ya zama huɗu se a kwashe to da haka ne mutum ze tara har ya samu yawan gidajen daya samu to haƙiƙa wannan ya kasance wani wasa ne me ɗebe kewa da sanya nishaɗi amma a wannan lokaci ci gaba ya samar da wannan dara ana yinshi na zamani ko dayake a wancan lokacin ma akwai wasu ƙabilu da suke yin wannan gidaje na dara ta hanyar sassaƙen bishiya to amma yanzu akwai na zamani wanda aka yishi na ruba kamar yadda muke gani yara ƴan makaranta suke wannan wasa kuma wannan wasa ya kasance ana yin shi ma a manya manyan ƙasashen duniya harma an sanya shi yana ɗaya daga cikin wasanni na duniya wanda mashahuran mutane wanda sukati suna a duniya suke taka rawar gani a wannan bigire kamar yadda muka ga waƴannan matasa suke ta faman yi

Barkanmu da wannan lokaci wannan dai doki ne wadda yeke cikin wani jeji ko gona yake ta gudu ya yishiyoyi a gefensa wato shi dai doki wani halitta ne dabba ne wanda Allah ya halicce shi wanda yake da gudu da tsananin ƙarfi kuma ya kasance dabba ne wanda mutane ke amfani dashi a gidaje wajen safara da kai komo kuma doki yakan zamto abin ado ga ɗan adam wato doki saboda tsananin ƙarfin sa ya kasance kamfanoni idan sukanyi wasu injina to injinan ma sukan ce masa wannan inji yanada ƙarfin doki kaza saboda tsananin ƙarfi irin nashi a zamani irin na da doki yana ɗaya daga cikin dabbobi wanda ake amfani dasu wajen tafiye-tafiye musamman a ƙasarmu irin na hausa duk wanda kaga ya mallaki doki to haƙiƙa ba ƙaramin mutum bane, attajiri ne kamar yadda yanzu ake siyan motoci na alfarma a wancan lokacin sune kuma abayen da ake amfani dasu domin zuwa wajen yaƙi koma yin yaƙin akansu wato dawaki dai waƴansu irin halittu ne wanda Allah yayi su s? wanda duk gaba ɗaya ilahirin jikinsu a zagaye yake da gashi suna da ƙafafu guda huɗu suna da baki babba da ƙaton kai da kunnuwa guda biyu wato suma dawaki sunanan kaman mutane ne a? tsarin yanayin haihuwa wato doki sau ɗaya idan ta haihu takan kai shekara ɗaya ko biyu kafin ta sake haihuwa abincin da dawaki suka fi so musamman a ƙasashenmu na Afrika sunfi son sunfi cin ciyawa da dusa da alkama da sauran duk kayayyakin da sauran dabbobi jinsinsu suke ci kamar shanu tumaki

??? Barka da wannan lokaci kamar dai yadda muke gani wannan wani matashi ne yake zaune yake yanka kayan marmari mutumin dai yana zaune ne a cikin ɗaki su biyu yana riƙe da wuƙa a hannunsa yana yanka kayan marmari kamar dai yadda muke gani akwai kankana wanda ya yanka akwai lemo da sauran kayayyakin marmari wanda ya ajiye? zamu iya ganin akwai wasu kayayyaki na cimaka kamar su lemo da wani faranti wanda ake soya wasu kayayyaki na musamman wanda ake ake ci a wajen bikin suna ko na murnan ƙarin shekara wato wani abinci ne wanda ake yin shi da alkama amma ana tsara shine ta yanda yake bada wani launi na musamman kuma akeyin ado dashi abinci ne a zahiri amma idan ka ganshi akan tara shine kamar wani tarin yashi ko ƙasa wanda aka masa wani kwalliya na musamman har ma suna ana iya rubutawa da ɗan wani rubuce-rubuce kamar yanda ƴan boko sukeyi akan rubuta sunan mutum ame an a rubuta shekarun da aka haife shi ko kuma a ru, ayi wani rubutu dake nuna cewa ana taya shi murna da farin ciki saboda ya cika shekara shekarar haihuwarsa ya zagayo to ƴan boko sukan yanka wannan abinci na musamman da aka samar dashi domin nuna murna da farin ciki al'uma, ƴan uwa da abokan arziƙi sukanzo wannan waje domin taya ɗan uwansu murna wato haƙiƙanin gaskiya shi kayan abinci da ya shafi kayan marmari dangin lemo abarba kankana abune wanda masana kiwon lafiya suka ce ana matuƙar buƙatan shi a jikin ɗan adam wanda ya zamana dole du wani mutum dake rayuwa ya kamata ya kasance a rayuwansa kowane rana bayan yaci abinci me nauyi dangin tuwo shinkafa to akwai buƙatar ya samu kayan marmari ya ɗora domin shi kayan marmari yana samar da sinadarai masu yawa a jikin mutum yana, suna kuma daidaita gudun jini a jikin ɗan adam

barkanmu da warhaka wannan dai wata matace wacce take tsaye tasa rigar atamfa da abun wuya wanda ake ce masa murzani a wuyanta da hannunta kanta ma akwai wani ɗan kwalliya na murzani tana tsaye, ta miƙawa wani matashi, ko ince megidanta da yake tsaye ta miƙa mishi ƙwarya shikuma yana sanye da ƴar sh ƴar shakwara me gajeran hannu wanda yake fara da hulansa da hula a kansa ya wu karɓi ƙwaryar cikin far'a da murmushi alamu na nuna cewa waƴannan mutane biyu da dukkan alamu mata da miji ne ko kuma masoya ne guda biyu wanda suke cikin yanayi na farin ciki da jin daɗi da nishaɗi haƙiƙa waƴannan mutane sunfi kama da ƙabilu wato ƙabilaran inyamurai da suke arewacin na, a da suke ƙasarmu Najeriya wato ƙabilar inyamurai dai ƙabilu ne waƴanda suke waƴanda suke a Najeriya wanda suke da jihohi kamar irin su jihohin Enugu Imo Bayelsa da sauransu binciken tarihi ya nuna cewa su dai ƙabilar inyamurai ko ibo mutane ne wanda Allah ya halicce su a Najeriya sabila da tarihi ba inda tarihi ya nuna cewa sun fito ne daga wani ƙasa wanda ba Najeriya ba waƴannan mutane, ko kuma ince waƴannan ƙabilu na inyamurai sun kasance sun tsinci kansu ne a wannan yanki wanda ake cemata Niger-Delta wato kudu, maso kudancin Najeriya wannan yankin duk a iya wannan yankin suka ta kai komo tsakanin su sukan tashi daga wannan yanki zuwa wannan, wani yanki na wannan wannan, wannan nahiya wato in, in ana tambaya a Najeriya suwaye asalin ƴan Najeriya na asali wa to dole ne ka tabbatar cewa inyamurai idan muka ɗauki ƙabilar hausawa asalin su ya faro ne daga ƙasashen Habasha, ƙasashen larabawa haka suma yarabawa zaka samu asalin su daga wasu ƙasashe na larabawa mafi ballantana ko uwa uba fulani wanda basu da takamaiman wajen zama duk in ka binciki tarihin su zaka samu daga wasu ƙasashe ne suka zo, amma banda al'ummar inyamurai su duk kai komonsu ya ƙare ne a wannan yanki da ake ce mata Niger-Delta

? Barka da wannan lokaci kamar dai yadda muke gani wannan dai wani magidanci ne wanda yake riƙe da wani kayan kiɗa na al'adu na gargajiya wannan mutumin dai yana ƙauye ne saboda yanda damu fahimci yanda gidajen wajen yake gidane ginin laka da jinkan ciyawa kuma wannan lokaci ya kasance kaman lokacine na damina sabila da damu iya ganin shuke-shuke, yanda sukayi kore da ciyayi a bayanshi akwai wata mata, wacce take kan hanyarta na tafiya ta sa fararen kaya da goyo ga kuma wani ƙaramin yaro a gaban,a gabanta shi dai wannan bawan Allah yana riƙe ne da wani abin kaɗawa na gargajiya wanda ake bugawa ya bada wani sauti na musamman ga dukkan alamu de wannan mutumi yafi kama da ƙabilar inyamurai ko ince Ibo da suke kudancin Najeriya waƴannan kayayyakin kaɗe-kaɗe dai ya kasance wani abin tarihi, wanda al'umomin basa wasa dashi? waƴannan kayayyakin tarihi dasu ake amfani wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye duk da cewa zamani yazo da wasu sababbin kayan kiɗa amma al'umarmu musamman na Afrika basa wasa da ire-iren waƴannan kayan kaɗe-kaɗe da rai raye raye na al'adunsu kuma wannan shike tabbatar da kuma ya yake killace tarihin mutane domin du al'umar da batasan tarihin ta ba ko ko bata kula da tarihin ta to wannan al'uma bara, batasan inda ta fito ba batasan ina data ta data ba to haƙiƙa wani lalacewa, da tarwatsewa, da shafewa na wannan al'umar abune me sauƙi kamar yadda muke gani ama ƙasashen mu na Afrika kamar Najeriya akwai waƴansu ƙabilu waƴanda sakamakon sakaci da rishin kula da kayayyakin al'adunsu wanda hakan ya sanya yare da kayayyakin al'adunsu suka zama wani tarihi tarihin ma ga masana masu bincike domin wasu abayen ma in aka faɗa mutane, wanda ba kai hattama da ƴan wannan ƙabilun dasuce maka su basu san wannan ba saboda haka ya zama wajibi, akan du wata al'uma da take so ta killace tarihin ta ta kula da waƴannan kayayyaki na tarihi

Barka da wannan lokac, nandai wani babban titi ne, ko ince hanya wacce motoci da ababen hawa suke zirga zirga a kai zamu iya hangen wani da yake kokarin tsallakawa wannnan babbar hanya, ga wata mota a gefensa mai fenti fari, ga wasu motoci a can a baya sun dumfaro shi gadan-gadan zamu iya ganin wani mai keke napep a gefe, yana kan hanyanshi na wucewa akwai wasu manya manyan motoci na safa agefen hanya ga dukkan alamu wannnan makeken hanya ne wato tagwayen hanya, ta yadda muke iya hangen wasu motoci a wannan hanun dama sun taso zuwa wani wuri ɗayan tsallaken kuma hanya ce wacce akwai manya manyan motocin safa safa masu wucewa wannan ne dai ya kasance wani babban hanya domin tsallakawan mutane, irin wayan nan manya manyan hanyoyin ana gina sune domin sauƙaƙawa mutane su hanyan safara a haƙiƙanin gaskiya wannan babban hayan ce da ke daya daga cikin manya manyan hanyoyi da suke fadin kasar nan kuma sukira yake nuna cewa anshigo babbar birni don akwai dauke ya yake babban allo na sanarwa ko kuma ince allon talla ga mutane nan agefen hanya suna ta faman hulɗoɗinsu na siye da siyarwa. Gobnatin kasan nan tana kashe maƙuden kudi wajen samar da hanyoyi masu inganci haqiqanin gaskiya rashin hanya ko ince tituna irin wa'yan nan yana daƙushe hanyoyin cigaba a kasan nan, musamman a harkokin da yashafi noma da kiwo.

Barkanmu da wannan lokaci wannan dai ya kasance wani waje ne ko farfajiya, na wata makaranta, wacce take makarantan gaba da sakandire wadda take a Najeriya damu fahimci, wannan waje dai wani kwaleji ne ko jami'a dake dake ɗaya daga cikin manyan makaranti na ƙasar nan damu iya ganin mutane ko ince ɗalibai suna zazza, wasunsu suna zaune wasu suna kan hanyansu na shiga aji ko kuma ɗakin karatu ko kuma ɗakunan su kowa dai yana kan? yana fama? hulɗa da abokan karatunsa akwai wani mutumi dayake tafiya a cikin wasu bishiyoyi wato wannan waje dai ya kasance akwai shukokin bishiyoyi masu yawa wanda suka ƙayatar da wajen kuma ya samar da inuwa damu iya ganin waƴansu manya-manyan ajujuwa ko ko ince ɗakin karatu wadda a gaban wannan aji ko farfajiya akwai motoci wanda aka ajiye su wannan waje dai ya kasance waje ne da ɗalibai sukan ɗan fito su zauna su ɗan shaƙata ko kuma suyi madarasa wato su tattauna a tsakaninsu suyi darasi wannan waje dai a duk faɗin ƙasarnan makaranti basa wasa wajen wajen shuka bishiyoyi domin samar da inuwa da nishaɗi wa ɗalibai saboda mutuƙar? wato sabila da mahimmanci da bishiyoyi ko ince shuka bishiya ke dashi da rayuwar ɗan adam wato a masana kiwon lafiya da masana ɓangaren gine-gine ko kuma ince masana harƙan muhalli sun tabbatar da cewa lallai ɗan adam Allah be halicce shi ya rayu shi kaɗai a wannan duniya batare da tsirrai ba saboda haka rayuwar ɗan adam yanada alaƙa da tasiri da shuke-shuken bishiyoyi domin yanda masana suka ce ɗan adam bishiyoyi ko ince shuke-shuke suna, su suke bada sinadarin iska wanda yake shaƙa shikuma ɗan adam sinadarin iskan daya fitar da wanda masana'antu sukan fitar to waƴannan iskan da suke fitarwa bishiyoyi su suke canja shi, suke amfani dashi

barkan mu da safiya kamar yadda mu ke gani wannan wasu manya manyan yan dambe ne hamsha qai majiya qarfi wanda suke numa bajimta da hazaqarsu a wani damdamali na na dambe wadan nan muta ne duk ida kato yake ya kai ya kawo kuma ƙarfafa ne masu ƙarfin gaske masu tsayi da qiba dambe yana daya daga cikin al'adu na kasashen mu na africa kamar yadda muke ganin wadan nan ƙarti da suke wannan dambe ba riga ajinsu sai gajenren wando wasu layu wasu takace iri na ƙulun boto da suka daura ajikinsu zamu iya ganin daya daga cikinsu hatta damatsensu daure yake da layu da wasu abubuwa a wuyansa masu kama da charbi ga wani kuma a gefensu wanda da duk alamu shidin kamar alkalin wasa ne wasan dambe ya kasance wani wasa ne da akeyi a kasashen mu na afrika na al'ada wanda aka gajeshi tun iyaye da kakanni wadan nan mutane suna wannan damben ne a wani damda mali ko kuma fili taro na musamman wanda ake gabar da shi a gaban yan kallo masu yawa shi dai wasan dambe wani wasa ne wanda yake tara dinbin matasa da yake yanzu dambe na zamani wanda akeyinsu a manyan manyan wajajen wassani wanda ya ke kare su karen kansu masu damben daga fada wa cikin mumunar yanayi wato in aka doke mutum dadanmalin da yake fadi ya kasan ce dadandamali ne mai taushi wanda bazai fadi yaji ciwo ba amma wadanan yan damben yan dambe ne namu na gargajiya wanda babu wani abu babu abubuwa na zamani wanda akeyinshi duk abunda kaga sunyi sunyishi ne bisa gaskiya in aka bugi mutum ya fadi yaji ciwo to haqiqa haka haka ne yaji ciwon ne da gaske.

barkan mu da wannan lokaci wannan dai wani waje ne na shakatawa na musamman wanda ake kiranshi tafki wanda ake aka kewayeshi domin yin wanka kamar yadda muke gani wasu mata ne mata ne wanda suka fito yawon shakatawa suke zaune a bakin wani tafki wanda suke wasa da nishadi matan nan sanye suke da yan kananun kaya iri daban daban a bakin gaɓar wanan tafki wato wannan tafki tafki ne na zamani wanda aka gineshi aka simintashi aka alkintashi akwai wasu injinuna na musamman da suke tana da wannan ruwa kuma ruwan ana tsaftace shi da zarar ruwan yayi datti akan kwashe shi a sake saka mishi wani domin baki da suke zuwa shakatawa suyi wanka da dan sauran abubuwa na wassani acikin wannan tafki wato haqiqa wannan waje ya kasance ba irin tafki ne da muke amfani da su acikin gari ko a gidaje ba wato irin tafkin nan da akeyi manya manyan gidajen saukan baki wanda akeyinsu a kasashe daban daban domin tarban matafiya da masu yawon bude ido wannan tafki dai ya kasance tafki ne da yake kan wani babban teku yake gabar babbar teku damuyi hange a bayan wayan nan mata akwai wani babban kogi ne ko ince teku wanda yake ta faman ambaliya gefen sa yashi ne daga bayan can kuma aka gina wannan tafki aka katange shi zamu iya ganin haka daga wadan nan mata dasuk zazzaune suke shakatawa acikin wannan ruwa wannan ruwa fari kal da kaga in ka kalli ruwan zakaga ya baka nau'in ruwan sama wato ruwan da ka dauka yana da wani launi ne na daban amma kamar yadda muka sani ruwa bayi da wani launi idan ka ɗebeshi a hannunka bazaka wannan launin ba da ka ganshi garau yake babu abunda ya jirkitashi amma in yana cikin abu ko yana cikin tafki da ga nesa zaka ganshi ya dau wani kala na musamman

da fatan mun tashi lafiya wannan dai wani ragadada ne ko ince ko ince abinci ne da aka shirya na musamman domin mutane suci don su sami nishaɗi da jin daɗi wannan dai ya kasance nama ne kala biyu da ainihin jan nama wato tsoka da kuma ganda wanda aka dafa su na musamman domin bukatar mutane haƙikanin gaskiya nama ya kasance wani sinadari mai matukar amfani wanda jikin dan adam ke bukatar sa ko wani lokaci shidai nama ya kasan ce wani nau'i ne na abinci wanda ya ke kare dan adam daga wasu cuttutuka wanda ya ke ƙunshe da wasu sinadarai na musamman kamar yadda likitoci suka fada munyi bincike da masana kiwon lafiya suka guda nar sunce jikin dan adam yana da bukatar aƙalla mutum yaci tsokar mana ko da guda daya ne a rana wannan shiya sa duk wanda yake da danhali yayin iya bakin koƙarinshi acikin abincin da zaici a yini ya kasance ya samu yaci abinci wanda yake ƙunshe da nau'i na nama kamar yadda muke ganin wannan nama nama ne wanda aka yishi aka dafa tsokan jar nama wato tsoka da kuma ganda wanda aka dafashi a ka samishi wani ganye wanda ya zama ragadada wato dai wannan ganyen wasu sukanyi amfani da ganyen alaiyaho wasu sukanyi amfani da ganyayakin da suke dasu a yankunana su kamar akwai yankin da suke yin wannan dahuwa su dan sa masa ganyen zogale wasu kuma sukan sama sa ganyen ogun kamar yadda sukeyi a yankuna na iyamurai shi dai ganda ya kasance nama ne wanda akeyin shi da fatar dabba wato bayan an yanka dabba fatan akan je a babbakeshi a tabbatar gashin jiki ya fita sai a kankareshi a wanke shi a jiƙashi in aka jiƙashi ya jiƙu sai kuma ayankashi ƙanana dai dai buƙatar mutane sai a jefashi a tukunya a debo kayan hadi a dafashi kamar dai yadda ake dafa nama domin bukatun yau da kullum wato a wannan abinci zamu iya fahimtar cewa dauke ya ke da nau'i na abinci yanda ake bukatanshi

barkan mu da wannan lokaci kamar dai yadda muke gani wadansu mutane ne wanda suke gudanar da zaɓaɓɓuka wato zaɓe ya kasance wani hanya ne wanda kuma ko ince wani dama da kasa ko yanki suki bawa al'ummarsu domin zaɓo mutanen da zasu shugabancesu? kamar dai yadda muke gani a wannnan hot wasu mutane ne masu dan yawa suka zo domin kaɗa kuri'arsu akwai akwatunan zabe na zamani wanda akayi shi da leda da ɗan wani nau'in kore a jikinsa wacce duk wacce duk wanda ya kaɗa kuri'arsa wato ya jefa acikin akwatin akwatin tunda fara ce ana iya ganin abun da ka jefa acinkin sa domin gudun kada mutum ya jefa abu guda biyu ko kuma ya jefa wani nau'in kuri'a wacce take ba halastacciya ba wannan waje ansa marmasa da tsaro na musamman kamar yadda muke gani jami'an tsaro da motocinsu wanda suke bada tsaro da kariya a wannan waje wannan waje dai ya kasance wani farfajiya ne ko kuma ince wani makaranta ne ko filin wasa wanda aka bada dama wanda aka bawa wadan nan jama'a dama dominsu gudanar da zaɓe kamar dai yadda muke gani akwai baturen zaɓe da yake gefe yake sanya ido kuma wanda yake kula da mutane ya ke gwada musu yanda zasu kaɗa kuri'arsu zaɓe dai yadda ake gudanar da shi a nijeriya ya kasance babbar al'amari wanda al'umma suke barin dukanin ayyukansu domin su zo suyi zaɓe a tsarin dai da keyi na yin zabe shine? sai an tantance mai kada kuri'a tukum wato sai anduba bayan sa acikin kundin bayanai wanda dole sai ya kasance akwai sunan sa da hotonsa wanda sai ansami tabbacin eh lalle wannan katin zabe da ya so dashi kati ne na wannan zabe da ake so a gudanar kuma a tantance a ga lalle eh shi din hoton sa ne kafin a bashi dama a bashi kuri'a wanda zai je ya dauki tawada ya dangwala ajikinta idan ya dangwala wannan tawadar shi zai bashi dama yazo kan layi inda akwatunan zaben suke ya jefa su acikin akwatun

Barkanmu da wannan lokaci kamar de yadda muke gani wannan nan wasu mata ne guda biyu wanda suke ciki farn ciki da far'a a ɗauke da fuska rufe sanye suke da ɗan wani yalolon riga da ƴar siket wato riga ne wanda suke sawa irin na shan iska su biyun de, ɗayar tana wa ɗayar kitso kuma suna zaune a wani wajene kamar ɗakin taro ko ince filin wasa saboda yanayin tsarin wajan da kuma yanda akayi kujerun masu matakala-matakala wanda ake zama domin a kali wasa wato shi de kitso ba wani sabon abu bane a wajan ƴaya mata kuma hoton ko wani nahiya ma mata suna yin kitso musamman a yankin mu na Africa wanda matanmu basuda yalwatacen gashi mai yawwa wannan shi yake daɗa sa su suke kitso domin sunce kitso yanada mutukar amfani kuma yana fitar da kyawun mace kuma yana ƙara musu tsayin gashi hakiƙanin gaskiya gashi a jikin mace, adone a gareta wannan ma shi yake sa wayansu mazaje suke miyar da hankali wajan neman mata masu gashi gashi yakan kasance wani sufane na kyau ga ƴa mace a ƙasashenmu na Najeriya akwai nau'i na kitso iri daban-daban kama daga kan shuku zanen yawo kalaba kifa kwando dade sauran su akwai gidaje na musamman ko ince shaguna na musamman da ake buɗesu a wannan zamanin domin kwaliya da kitso hakika na gaskiya a yankinmu ko ince a ƙasarmu ta hausa kitso yana da taka rawar gani a al'ummarmu a wajan mata ko dayake a wannan zamani akan samu wayansu ƴaya maza ma suma suna kitso misalin mamma matasa wanda suke ska faɗa hidimar waƙe-waƙe ko ƙ wallon ƙafa kamar yada muke gani de wayansu masha goran yan wassani kwallon ƙafa na Najeriya.

Barkanmu da wannan lokaci kamar de yanda muke gani, wannan wata babban hanya ce wacca ababan hawa ke zirga-zirga ga wasu matasa a gefen hanya da kaya irin na jari bola amma kayan jari bola ne na kwalaye wato shi de sana'ar jari bola ya kasance wani sana'a ce wace take samar wa matasanmu da aikin yi misali kamar yanda yake a wannan waje mutannen suna sana'ar jari bola ne wanda ya shafi ɓangaren kwalaye ba ƙarafuna ba za mu iya ganin ga wani yana tsaye ga hula, jar hula a kansa ga wasu manya-manya buhunhuna wacca aka cikasu da kwalaye ga kuma wayansu matasa kuma a gefe suna kusa de da wani ofishi ne na wata jam'iyar daga wata jam'iyyu na Najeriya watau de ga dukkan alamu wannan wai wani babban babban wajene acikin wani babban birni dake tarayyan Najeriya kamar yada muke gani wayannan nan mutane da kayayaki na su da suka tura a buhu se kuma ɗaya a gefen hanya jira sukeyi abun hawa tazo domin su loda kayan a kai musu yanda suke buƙata wato de shi de irin wannan sana'a na jari bola sana'ace wacce ta dogara da sarrafa kayyayaki da masana'anta ke yi me ma'ana kayyayakin da aka tsintosu daga jari bola akan sake miyar dasu kamfani ne domin kamfani su sake sarrafa shi ya sake dawowa kasuwa dan ya sake aiki mataki na biyu wato kwalaye sun kasance abubuwane wanda kamfanoni suke sarrafasu me ma'ana bayan in anyi anyi in ka siya wani kaya wanda yace cikin wani kwali a matsayin mazubi ko ko kuma ma ɗauri toh me makon a yarda kwalin ya lalace a banza akan iya tattara shi a ingilta shi miyarda shi masana'anta wanda za'a yagalgalashi a sake jikashi a sake dawo dashi ya sake komawa kwali hakika wannan yana rage yawwan ɓarnata ƙudi da kamfanoni suke yi dan samar da kayyayaki yau da kullum.

barkammu da wannan kokaci wannan dai ya kasance daki ne na boka wato bokanci ya kasance wata abace wanda sanannI iya a kasar mu ta Hausa gabaki daya masammama kasar mu ta Afirka tsayawa cewa a fassara mai nene bokanci kamar bata lokaci ne saboda bokanci bai kasance wani boyayyan abuba a kashen mu Afirika bokanci ya kasance wata dabi'a ko imani wanda muta ne suke amfani da shi domin biyan bukatar su gidajan bokaye yakan kasance wani waje ne da yake dauke da wasu kayayyaki na kulunboto wanda ba kowani mutum ne zai iya gane wa'yannan abubuwa da amfaninsu ba akan dakko wasu sassa na wadansu dabbobi ko matattun macizzai da wasu kayayyaki na fata da tukwane da kayan sawa jajaye ko farare ko bakake da carbi da sauran wasu kayayyaki da ake tarawa a wannan dakunan kamar yadda yake a wannan hoton hakika bokanci kala biyu ne akwai bokanci ko tsafi wacce ake yi dan mugunta dan a kawar da abokin gaba kamar yadda ake yi a kasashenmu na Hausa da sauran kasashenmu Afirka wan da idan mutum yana da wani wanda yake gaba da shi yana so yaga bayan shi zai je wajan boka ya sa a masa wani ayki cikin sirri wanda zai kawar da shi ko kuma a tura masa aljanu su yi maganinsa ko su batar da shi daga doran duniya ko kuma a lalata tinaninsa ko kuma in ce a taba masa kwakwalwa wanda koda an tambaye shi sunsnsa ba za tuna ba sai kuma bokanci ko sihiri acce ake yi dan neman magani akwai mutane da suke ta fama da wasu cututtuka sun nemi magani basu samu ba saboda haka sukan je gian bokaye domin su basu magani a manya manyan addi ne da ake da su a duniya sun tabbatar da cewa bokanci da tsafi abu ne wanda yake hramun ko kuma mu ce wanda ya cikaro da wa'yannan addini saboda haka addini irin na musulunci da na kiristiyaniti suna yaki da wannan mummunan al'ada na bokanci wato tsafetsafe

barkan mu da dare wannan dai waje nr ko ince wata hanya ce ta zuwa wani gari wadda wasu anwasa suke gudu wato wannan dai wani wasa ne wadda ake ce masa gudun faffalaki wato gudin faffalaki ko a ce gudun yada kanin wani wani tsere ne wanda ake gudanar da shi na wasanni na motsa jiki kamar yadda nake ganin wa'yannan hazikan matasa masu sanya da kaya launi daban-daban za mu iya ganin na gaban yana dauke da yasa riga mai dan gajeran hannu wato rigan shan iska wacce take dauke da lamba a jikinta wanda ke nuna lambar sa da sunansa sanye yake da farar riga da bakar wando wando gajera da takalmin gudu matasan da dai suke wannan gudu suna da yawa wannan ya kasance wani gasa ne wanda ake gudanar da shi duk karshen shekara kokuma a wani zamani nine na cikin shekara wanda gasa ne wanda manya-manyan hukumomi wasanni na duniya suke gabatar da shi a cikin wa'yannan hazikai ake zaban nanda ya zo na daya da wanda ya zo na biyu har na karshe akwai lambobin yabo na musamman da ake bayarwa kamar lambar yabo na zinare da azirfa da tagulla wato wannan gudin dai ba karamin gudu bane domin filin wasanni da ake amfani da su ba za su iya wannan nisan zango da ake yi ba saboda haka magudan ana sasu su yi gudu ne zuwa wani gari su je su dawo su kuma karkare guje gujensu a dakin wasanni wannan guje-guje dai ana yishi a kalla ba a kasaraba zai iya kai nisan kilomita ashirin zuwa kilomita takatin kamar yadda yake a wajan hukumar guje-guje da tsalle-tsalle na afirka da na duniya baki daya

barkanmu da wanna lokaci wannan wasu matasa ne wanda suke zaune a wani rumfa wannan dai ta kasance wata babban rumfa rumfa ne na zamani wanda aka yi domin ya samar da inuwa a dan wannan farfajiya wannan wajan an jera kujeru masu kyau wanda aka yi domin zaman baki kamar yadda akeyi a ofisoshi da manya manyan gine-ginan Gwamnat- kaman makarantu da Asubutoci ga dukkan alamu wa'yannan mutanan suna zaune ne suna jiran su sami zantawa da wani ma'aykaci ko jami'i za mu iya ganjin muta nan suna zau ne akwai wa'yanda suke rike da na'urar kwamfuta na tafi da gidanka da dan wasu kayan tabawa wato ababan motsa baki kamar lemun kwalba mutanan dai suna zauna ne suna jira a gefan su kuma akwai wasu motoci yadda aka jerasu a wannan waje ga dukkan alamu dai, wannan waje ya kasance zai iya kasancewa asibiti ne wanda muta ne suka zo domin likita domin tsarin ginin da tsarin wajan yafi kama da irin wannan waje hakika waje an tsara shi yadda ya kamata domin an masa dabe mai kyau kuma a tsabtace wurin yake mutanan suna zaune a kan kujera ne wato wasu dogayan kujeru ne wanda aka ajjiye su domin tarban baki a wannan rumfa akwai a wannan rumfar anyi mata fenti ne da kalan fari kujerun kuma da suke zaune an mata fenti kalar ruwan ganye wa'yannan mutanan dai kamar yadda muke nan su zaman jira domin su gudanar da wani babban al'amari da ya ke gaban su

Barkanmu da wannan lokaci, Wannan dai wasu jama'a ne a wata masana'anta wato masana'anta ta take samar da ruwan sha na leda kamar yadda muke gani mutanen suna sanya da fararen kaya da huluna a kansu suna jikin wasu manya manya injina guda uku, Wanda suke hura ruwa domin samar dashi wa alumma Wannan dai ya kasance wani sabon fasaha ne wanda aka samar dashi domin bunƙasa harkan kasuwanci a faɗin najeriya wannan dai wa'innan manya-manya injina ana amfani dasu ne wajen dauko ruwa daga rijiya ko burtsatsai ko ruwan fanfo wace ake taskance ta a cikin wani babban mazubi wanda ake ɗan kara sama ta wasu sinadarai wanda zai kashe kwayoyin cuttuka ya kuma tace ta ya turo ta ma wannan inji wace take bada ruwa ake ƙuƙulata acikin leda haƙiƙanin gaskiya wannan waje waje ne mai girma kuma wajen a tsare yake domin an tsaftace shi yanda ya kamata kuma yana daya daga cikin dokoki da hukumomi masu kula da abinci da magunguna ta ƙasa wace suke bin wa'innan gidajen ruwa ruwa suke tabbatar da tsaftar wajen da bin dukkanin ƙa'iddoji da gwamnati ta kafa sana'ar samar da ruwa na leda ya kasance wani sana'ace sana'ace wace ke samar da kuɗaɗen shiga wa alummar najeriya Domin wani kiyasi da akayi a jihar kano Duk rana a shan ruwa da yabe kasa da lita dubu ashirin da biyar ba kuma idan zamu duba muyi nazari kowani kowani jakan ruwa ko ince ledan ruwa ƙulli daya wanda ake sha ana sayarda ita sama da nera goma toh idan kayi wannan jimillan kudi zai baka wasu maƙudan kudi ne don haka wa'innan kamfanoni suna rage zaman banza ko ince zamar kashe wando da matasa suke yi

Barkanmu da wannan lokaci kamar dai yadda muke gani, wannan wani dandamali ne kokuma fili ne na wasa kokuma fili ne na wasa amma wannan yanki ne na filin wasa wato wajen zaman yan kallo Kamar yadda muke gani anmasa runfa a Saman sa ga kujeru masu kyau wanda aka aka sanya su domin zaman al'umma masu zuwa kallo wannan waje dai akayi su wajen wasanni a makarantu musanman manya-manyan makarantu irinsu jami'oi kolejin ilimi, kolejin kiwon lafiya kolejojin ƙera ƙeƙeran da fasaha wannan waje dai ya kan kasance kodai akanyi su a wani jami'o'i a matsayin wajeje na taron domin gabatar da wani muhimman ayuka da ke wannan jami'an wato kaman filin taro wanda akeyi duk shekara domin yayan dalibai ko kuma ko kuma rantsar da sababbin dalibai, haƙiƙanin gaskiya wannan waje ya kan kasance waje ne da ya ke daukan ɗunbun al'umma kamar da yadda muke gani wa'innan kujeru an jera su akwai masu launin rawaya akwai mai launin shuɗi akwai kore da dai sauran kaloli. A wannan rumfan dai muna iya gani a gefe a bayansa an katangeshi da wasu karafuna na musanman wanda ya tare ta bayan inda kujerun suke, Wannan dai waje ya kasance matakala matakala akayi har kimanin matakala hawa shida zuwa bakwai yadda aka jera wa'innan kujeru, Tsarin gaskiya ya ƙayatar saboda duk mutumin da yake zaune a gaba wanda yake bayanshi zai kasance yana sama dashi bi ma'ana wanda yake kan kujera a layin farko idan ya zauna wanda yake layi na biyu zai kasance yana sama dashi ne saboda haka Haka na uku haka na huɗu har karshe wato wajen yakan bada wasu matakala matakala wato kamar yadda ake yin Dallan gyaɗa wannan shi ke sa mutane su ji daddin kallon abunda ke gudana ta yadda na gabansu ba ya tare musu abunda ake yi a gaba.

Barkanmu da wannan lokaci Me ake nufi da muhalli ko wajen zama, ta yaya ta yaya ya shafi rayuwan dan adam na yaw da gobe wato muhalli dai ya kasance abu na biyu daga cikin nau'in abubuwa da rayuwar dan adam yake bukata Kamar yadda wani masani ya samar da shi wato jerin jadawalin ababan buƙatu guda biyar wanda dan adam rayuwarsa bata yiyuwa sai dasu akwai abinci da tsaron lafiya da muhalli wannan shi ne na uku muhalli dai ya kasance waje ne na adam ya tanadar dashi domin gudanar da rayuwarsa da na dabbobinsa da na duk abunda zai taimake shi a rayuwarsa a rayuwa, muhalli dai masana sun kasa shi ƙashi-ƙashi akwai muhalli wance akeyinsa a burane akwai kuma muhalli wanda suke na kauyika mafi yawan muhalli na kauyika ya hada da gidajen gona da wurare da ya shafi ayukan gona akwai kuma muhallai wace gwamnatoci suke ware su na musanman kamar muhalli da ake ware shi domin yan gudun hijira domin yan gudun hijira akwai muhalli da ake wareshi musanman a asibitocci domin kanƙeta tatala wa'inda suke dauke da wani cuta domin gudun kada su yaɗa shi a al'umma muhalli dai yana taka rawar gani a rayuwar dan adam domin dan adam bazai rayu rayuwa mai inganci ba ya gudanar da ayukansa na yau da kullum ba tareda ya samu muhalli me tsafta wanda ya dace dashi ba wannan yana daya daga cikin rashin kyakyawan muhalli wace ke jawo riginginmu tsakanin fulani da makiyaya kamar yadda muke gani a kasarnan fulani sun kasance basuda wani takamaiman muhalli wannan shi ke jawo fadace-fadace tsakanin su da alummomin da suke rayuwa dasu.

barkan mu da wannan lokaci ta yaya kake kokarin samo abun da kake bukata na yau da gobe wannan ne tambaya ce wace ko wane mutum tin da ba zaiyu mutum ya rayu ba tare da sai ya ci abinci ko ya sha abun sha ba soboda haka kowane dan adam ya zama wajibi ne a gare shi ya samu hanyan da ya ke iya yin? domin samun abun da zai itsira da rayuwan sa?? wannnan ya na daya daga cikin dalilen daya sa magidanta suke ta fadi tashi dan nemo abun da za su ci a gidaje wannan shi ya sa dole mutum ya kasance idan ba yi da aikin gomnati ko aikin company a hannun sa dole ne ya yi iya bakin kokarin shi ya kama wata sana'a ko kasuwanci misali mutum ya samu ya koyi sana'ar ya ringa dinki ko kananan sanaoi wadda dai iya kaman wanki da guga da dai sauran sana'oi wanda suka dace da mutum wani lokaci idan mutumya samu ya yi karatu na zamani karatun sa ya na iya samar masa da aiki yi misali inginiyoyi masu zanen gidaje gine ginen gidaje soboda haka akan dauke su aiki a matsayin dan kwangila domin ana gidaje ko su kula da wani ayuka na musamman sai kuma wanda su ke kwararu akan wani aiki?? ma'anaba wao ba wanda akajeaka yi karatu domin sa ba misali inginiyanci wanda ya shafi gyara ababan hawa kamar motoci da generatoci kmar yadda dai mu muke a nan Allah ya hore mana muna da sana'an hannu watau sana'ar dinki wace da zara gari ya waye mutum ya ke fita domin ya yi aikace aikace wanda yake hannunsa dole ne mutum ya tashi da wuri domin dan ayukan da ke hannun sa ya samu ya yi su akan lokaci kafin masu shi su zo subashi abun da zasu bashi kamar yadda suka yar jejeniya tohda wannan dan abin da mutum ya samu shi yake gudannar da rayuwarsa wannan shi ne dalili da yake sa mutane suke suke rage zaman kashe wando soboda idan mutumi ya ce zai dogara da aikin gomnati ne ba hakika nan gaskiya zai yi biyu babu domin yanzu aikin gomnati baya samuwa ko da mutum ya yi karatu da ya kai matakin degree ko sama da haka dole ne mutum yayi iyawa kokari wajan samar wa kan shi da sana'a wace zai kare mutumcin sa da mutuncin iyalen sa

Barkanmu da wannan lokaci wani ya taɓa taimakon ka wajen samun abinda kake nema haƙiƙa wannan tambaya ne mai mahimmanci wanda bana tsammanin akwai wani ɗan adam, dake doron ƙasa wanda za a masa wannan tambaya yace a'a wannan tambaya hakane tabbas domin ɗan adam a rayuwarsa Allah be halicce shi dan ya rayu shi kaɗai ba ba tare da taimakon wani ba a'a ina, bazai yiwu ba Allah ya halicci ɗan adam ne domin temakekeniya rayuwan wato ɗan adam shi kaɗai bazai yiwu ba ba tare da taimakon wani ba to dole ne a temake ka, kaima ka temaki wani lallai haƙiƙa daga farkon, daga ranar da aka haifi ɗan adam bazai taɓa bazai yiwu ace har ya girma, ya kai misali shekara talatin yace shi a duniya,a rayuwansa ba a taɓa taimakon sa ba wannan bazai yiwu ba koda ba ƴan uwanka ko iyayenka ba dole ne wani daga gefe ya temake ka koda a makaranta ne zaka buƙaci wataƙila ya kasance bakada wani littafi abokin ka ko abokin karatun ka ya tallafa maka ya baka aro domin ka amfana dashi kai bal ba wannan ba ma koda kanada komi, da duk abinda ake buƙata a makaranta se an samu wani gazawa irin na ɗan adam ko dai malami yayi rubutu a aji baka samu ka rubuta ba dole ka nemi temakon wani ɗan uwanka ɗalibi ya temaka maka haka zalika a iya,a ma rayuwarka musamman a wannan lokaci na tsananin tattalin arziƙi haƙiƙa wani lokaci, magidanci kan iya tashi bayida abinda ze ci ko kuma ya, ga dai abun kayan sarrafawa wanda da a dafa abinci a gidan shi bayi dashi to,? lokaci se mutum yaje wajen makwafcin sa ko wani wanda yake aminin sa ko wanda suke tare dashi ya nemi temakonsa, ya tallafa masa da ɗan wani abu a matsayin bashi to hatta shi karan kanshi bashi ma ai temako ne saboda haka akwai mutane da yawa wanda muke rayuwa tare dasu wanda suke temaka mana kuma kamar yadda aka temake ka, kaima in aka bincika a rayuwa to dole ne se ka temaki wani wannan shine rayuwa me kyau

Barka da wannan lokaci Wane rawa mutanen da basa amfanan al'uma ke takawa a yayin gabatar da bukukuwa a al'u, a cikin al'uma wato haƙiƙa akwai waƴansu mutane a cikin al'uma wanda suke ƴan hana ruwa gudu a cikin al'uma wato waƴannan ƴan hana ruwa gudu dai su mutane ne wanda suke cikin al'umar da muke rayuwa tare dasu wanda su kowa be iya ba su kaɗai ne suka iya wanda in an barsu suyi ba zasuyi ba kuma ba zasu bari ayi ba wato waƴannan mutane haƙiƙanin gaskiya, sunada mummunan tasiri a kasancewa wajen ɗorewa da cigaban al'uma waƴannan mutane dai haƙiƙanin gaskiya du lokacin da ake ƙoƙarin gudanar da wani biki na al'ada na wannan al'uma suke jawo cikas da matsaloli wato duk abinda ze haifar me cigaba wa al'umar, to shi su kishiyarta sukeyi misali akan samu wani lokaci da al'uma zasu gabatarda wani biki na wani abu wanda dasu gina wani abu, wanda ze kawo musu cigaba to akwai ƴan hana ruwa gudu wanda dasuyi ƙafan angulu ma wannan abun kamar yadda muke gani a dukkanin al'uma babu wata al'uma wacce take rayuwa batare da mutane, ko wasu yanki daga cikinsu wanda su, basason cigaban wannan al'umar ba haƙiƙa waƴannan mutane bawai lallai su kasance daga gefe ba, a'a daga cikinku ne al'umar ake samun ire-iren waƴannan mutane ƴan hana ruwa gudu wanda suke jawo matsaloli misali akan samu ace da a gabatar da raye-rayen gargajiya wanda ke bayyana al'adan wannan al'uma to idan aka zo ana buƙatan? ga irin mutane da ake so suzo su taka rawa a wajen wannan biki to waƴannan ƴan hana ruwa gudun sukanzo, su nuna a'a su basu aminta da wane da wane ba lallai-lallai kar akawo wane ko kuma kaji suna zage-zage a gefe suna nuna cewa wannan ɓata lokaci ne kashe kuɗi ne a banza saboda haka bawata al'uma wacce data rayu batare da haɗa kai ba wannan dai abubuwan dai yanada alaƙa ne da rashin haɗin kai, da rashin kishi haƙiƙa idan har ba asa kishin ƙasa ba da son al'uma ba to babu abinda da ayi ya samar da cigaba ɗorewan du wata al'uma ya ɗoru ne ya kuma ɗarku ne bisa ga jajircewa da haɗin kai na wannan al'umar

Barkan mu da warhaka me ke sa wasu amare kuka? yayin barin gidajen iyayen su a al'adance ko in ce a lokacin a lokacin aure na al'ada hakika a al'adar mu akan samu iyaye amare su kan yi kuka a daren da za'a kai su dakin mazajen su wannan bai zamanto wani sabon abu ba sanannan abu ne wanda yan mata idan aka aure da su yayin barin gidajen iyayensu zuwa dakunan mazajen su sukan cinci kansu a wani yanayi wanda zuciyan su ke tsinkewa har su fashe da kuka wayannan'yan koke koken al'ada ya kasance abu ne wanda al'uma su ka yi na'am da shi kuma suke gora masa baya har ma ake ganin yarinyan da ba ta yi haka ba ana zargin ta ana gani ba ta da kunya wannan? koke koke da amare su ke yi ya samo asali ne tun iyaye ne da kakani domin su na matukar jin nauyi da tausayin kan su soboda rabuwa da iyaye da yan uwa da abokan arziki da su ke yi wannan shi ke sa zuciyan su ya tsinke su fashe da kuka sakamakon 'yan fadace fadace da iyaye ko ince dattijai su ke mu su soboda a wannan 'yanki da muke iyaye idan su na wa 'ya'yan su fada toh hakika nan gaskiya su kan? su yi tsayan da rai su su kuma su dauke abun da iyayen nan ke fada musu wani lokaci ma wayan da suke ma wa yara? amaran fada ba wai lalle ya kasance iyayen su na jini ba a a akansamu wasu dattijaine da su ke gefe su yi musu wannan fada da nasiha da fadakarwa domin ganin cewa sun zauna lafiya gidajen su na aure hakika wannan al'ada ya kasance abin yabo a wajen al'umomin muna Africa musamman ma Najeriya

Barkan mu da wannan lokaci me ke sa ake sa wa yara maza suna rannan da aka rannan da su ka cika kwana 9 da haihuwa a yankin yorubawa?? watau yorubawa dai a al'ada kenan na su idan aka haifi da namiji ana sa masa suna ne rannan da ya cika kwana 9 da haihuwa? sabanin yan da ake yan da ake sa wa yara suna rannan bakwai da wata wannan kuma ya samo asali ne kaman yanda wani bincike ya nuna saboda kasusuwan kogi guda tara na yara maza su ke nufi a al'uma yorubawa? idan a ka yi suna an mai da wasu kayayyaki kamar sigari mai gyada? suga, gishiri da sauran su a kan samar wayan nan kayayaki ne soboda darajja al'ada irin ta su ya kasance iyaye da dattawa su ke gudannar da ko su ki raka wa yaro suna a yayin da su ke kula da ababan da ake kawowa yana da tasiri wajen irin hali da dabi'u da wannan yaro zai tashi da shi? al'ada irin yorubawa akan zo ranan suna a ci abinci kuma akan zo da wasu kayayaki wanda yaje wajibi a wannan al'ada irin ta su kamar su wani lokaci giya akan samu zuma suga da gishiri da sauran su kodayake yanzu zamani ya canza al'adan ya canza an daina amfani da wannan ana sa wa yara dukkanin su maza da mata akan ratsa musu suna rana 8 da adinnai kamar adinnin musulunci da na christanci da al'uma yorubawa su ke bi wannan shi ne dalilin da ya da al'uma yorubawa su ke bi wannan shi ne dalilin da ya sa suka canja ya canja mu su al'adar su manyan mutane ko kuma dan uwa da abokan arziki su na taruwa a wannan ranaku ne dan gudanar da cugulgula da sanya albarka da addu'oi wa yaron da aka haifa kamar yadda yake dai a sauran al'adu al'uman yorubawa sukan zo da goro wace ake rabawa da yayin da akazo wannan taro na suna yanda dai yorubawa suke gudannar da taron bikinsu akan samu dattawa ne masu fada a ji wace su ne su ke zama? suna wadda su ka ga ya dace da wannan yaro su lakana masa kuma wannan suna taronana yin shi ne agidan uban yaron ba gidan iyayen yarinyan ba ko ko matar ba a gida a ke rada masa suna sauranmanyan mutane su albarkace shi kamar yadda dai muka sani al'uma ya ba wa su na da yawa ba'a iya najeriya ba ko in ce Africa ba akwai kasashe irinsu kasashen Brazil da Cuba da sauran wasu kasashe wace akwai al'uman yorubawa a wannan wajen kuma sun kasance suna gudanar da al'adu ne iri daya? duk al'adu da muke da shi na yorubawan mu a Najeriya idan ka je wayan can gurare kuma zaka same su da wayannan al'adu hakika yorubawa mutane ne wanda su ke da matukar kula da al'adun su su bar al'fadin su ya lalace ba

barkan mu da wannan lokaci me ke sa al'umar yarbawa suke binne 'yan uwansu da suka mutu a gida wato al'uman yarbawa sukan binne 'yan uwansu a gida ne saboda su riƙa tinawa da su kuma 'yan uwannasu su kasance suna tare da su kowane lokaci ya kasance ruhin su na tare da su a kowane lokaci al'adan yarbawa? idan har aka bisne mutum ba a cikin gidan su ko a inda 'yan uwansa suke ba hakan yana nuna cewa wa 'yannan 'yan uwannasa basa tare da shi kuma shima baya tare da su wato ya zama walaƙantacce kamar yanda aka kore shi daga wannan zuriyya..... wannan shine babban dalilin da yasa al'adan yarbawa suke binne 'yan uwansu a kusa da su saboda su riƙa tinawa da su su kasance tare da su a kowane lokaci kuma su riƙa girmama su kamar dai yadda yake wannan ya kasance al'ada ne a da a ƙasashe hadda ƙasashen hausa ƙasashen hausa idan mutane suka mutu ake binne su a gida dai saboda gudun kada dabbobi suje su tone gawawwakin su cinye su ko kuma su lalata su wato kaman karnuka wanda idan mutum ya mutu aka je aka bisne shi a jeji sukan je su tone shi su lalata gawar koda yake har a yanzu a wannan lokaci akwai sarakuna.....? ko manya manyan mutane da ake yi da suke ake bisne su a cikin gidajen su ko da yake al'umar yarbawa wanda akwai musulmai da kiristoci a cikin su ........a wannan zamani su na iya bakin ƙoƙarin su wajen canja wani al'ada wanda idan mutum ya mutu sun gwammaci aje a binne shi a guraren binne mutane wato a maƙabarti na kiristoci ko na musulmai wanda hakan ya ɗan fi sauƙi ya fi....... ɗan rashin kashe kuɗi saboda a wani lokacin ma gidaje wasu ma basu da wani takamaimen gida nasu na ƙashin kai wasu ma 'yan uwansu da suke ƙauyen zaka samu yanzu basa raye saboda sun gwammaci gudanar da al'adar su ai su gudanar da janaizar su a inda suka sami kansu

ehem barkanmu da warhaka ta yaya za'a yarda cewa wanda ya mutu yana iya taimako ko ziyartan wadda suke raye misali a al'adu irin na ƙasashen yarbawa wanda mamaci yake ziyartan 'yan uwansa a ranakun talata haƙiƙanin gaskiya al'uman yarbawa al'uma ce wacca take da al'adu da imani iri daban daban wanda za'a iya cewa.... a duk Najeriaa? kawo mutane ko ƙabilu da suke da imani da wasu ababe na banmamaki kamar su a al'ada dai irin na yarbawa shine 'yan uwansu da suka mutu to suna nan kaman a raye suke suna iya ziyartan su suji halinda suke ciki a rayuwan su kuma suna iya sanar dasu wasu abubuwa da suke buƙata ayi a cikin iyalan su wato a cikin 'yan uwansu wani lokaci ma akwai lokacin da ake shiga suna iya tayar da 'yan uwansu da suka mutu su yi magana da su ko su basu wani wasiyya sali wanda ya mutu akwai wani gagarumin aiki ko kuma akwai wani abu mai mahimmanci da ya kamata wannan mamaci ya gabatar wanda akaso ace ya gabatar kafin ya ya mutu yayi bayani kafin ya tashi ya sake mutuwa wato su dai al'umar yarbawa sun kasance mutane ne da suke da al'ada wanda wani lokaci ya saɓawa hankali da tunanin ɗan adam saboda duk dai wanda ya mutu ta yaya za'ayi ace zai iya ziyartan 'yan uwansa harma yayi magana da su wannan al'ada ko imani da suke da shi shi ya saka su ma basa binne 'yan uwansu da suka mutu a dajujjuka kamar yanda wasu ƙabilu suke yi..? kuma yanda wasu addinai suka tsara kamar yanda a addinin musulinci anfi so du wanda ya mutu a je a binne shi a jeji a maƙabarta tare da sauran 'yan uwansa da suka mutu sabila da addu'a da 'yan uwa da duk wanda ya kawo ziyara wannan maƙabarta ya yi addu'an zata shafe shi neman rahama da sauƙi da ake yi ma wa'yanda suka mutu yana shafansa...... to kamar haka yake shima suma al'adan yarbawa suna da imani da yarda da cewa 'yan uwansu da suka mutu... idan ss idan suka birne su a kusa da su a irin ranakun litinin a ranakun talata suna iya kawo musu ziyara kuma suna iya faɗan abubuwan da suke ciki suna iya faɗan abubuwan da ya kamata wannan al'uma tasu ko kuma ƙabila tasu suke buƙata a riƙa kiyaye musu a riƙa yi musu

barkanmu da wannan lokaci tayaya farashin hauhawan farashi ke illa ga farashin kayayyaki a al'uma wato shi hauhawan farashin kayayyaki ya kasance wani yanayi ne a ƙasa ko al'uma dan kar su addabi a ciki wato yanda farashin kayayyakin masarufi ke hauhawa ba ƙaƙƙautawa hakan na faruwa ne sakamakon yawan buƙatar kayayyaki ko kuma ƙaranci samar da kayayyaƙin amfani a kasuwanni da sauran wasu tsare tsare da aiyuka na gwamnatoci shi dai hauhawan farashi yana da matuƙar tasiri ga rayuwar dan adam sabila da hakan yana da illa akan buƙatunsa akan samu mutane a wani lokaci da suke tsananin buƙatar kaya to a wannan lokaci idan buƙantun su yayi yawa yakan sanya farashin kayan su haura saboda kamfano ni dole ne sai sunyi iya bakin ƙoƙarinsu sun ƙara samar da wa innan kayayyakin saboda haka idan buƙatar abu yayi yawa a kasuwa to yana jawo hauhawan farashi masana tattalin arziki na duniya sun tabbatar da cewa hauhawan farashi yana da alaka da tsare tsare na gwamnatoci kamar kara kuɗin haraji rage tallafi kamar yanda muke gani a nigeria buƙatun mutane yana da yawa amma hanyar samun kuɗinsu ya ragu sabila da tsadan kayayyaki su karan kansu kanfanoni da yawa sun durkushe saboda babu sinadaran aiki musamman hasken wutan lantarki wanda yake taimaka musu wajan samar da kayayyakin amfani kamar yanda masana suka fada hauhawan farashi wani abune da gwamnatoci ko al'uma zasu iya haɗa kai su magance shi ta hanyar rage wato rage

barkan mu da wannan lokaci kayarda cewa ya jin aiki shine hanyar da ke samar da maslaha tsakanin ma'aikata da gwamnati hakika wannan tambaya ce me matukar mahimmanci kuma abu ne da ke buƙatar ko wanne ɗan ƙasa da yake da dama da iko na faɗin albarkacin bakinsa hakika a ƙasa irin namu na africa kamar nageria yajin aiki shine yana ɗaya daga cikin maslaha na karshe da ƴan ƙwadago suke amfani dashi domin tilasta gwamnati ya samar musu ko gwamnati ta biya musu buƙata ƴan ƙwadago suna cewa yaran da gwamnatoci suke iya ji shine yajin aiki ko kuma bore idan ba wannan ba duk hanya ta lalama gwamnati bata iya bata sauraro misali kamar yanda muke gani anƙara farashin man fetir kayayyaki sunyi tsada a nigeria wanda hakan ya sanya gwamnati ya sanya ƴan ƙwadago suka neme gwamnatin tarayya data ƙara albashi amma hakan yaci tura sai da ƴan ƙwadago suka fito sukayi zanga zanga sukayi yajin aiki kafin aka samu aka biya musu kaɗan daga cikin buƙatun su amma ga masana tattalin arziki yajin aiki baya daga cikin maslaha nasamar da cigaba a harkan ƙwadago akwai hanyoyi masu yawa da ake bi kafin akai ga wannan saboda haka ya zama wajibi ga duk ƙasan da take neman cigaba baza ta yadda ta bari a riƙa ya jin aiki na ba gaira ba dalili ba domin in aka kwatanta asaran da akeyi a ƙasa sakamaƙon yajin aiki yafi alfanun da za a samu a yajin aiki misali a nigeria masana sungano cewa kwanaki uku kacal da akayi ba a aiki anyi asaran kuɗi wanda beyi ƙasa da kimanin naira biliyan biyar ba kaga wannan ba ƙaramin hasara bane wa ƙasa saboda haka lallai wajibi ne da gwamna da masu ɗaukan aiki su kula da hakkokin ma'aikatansu

Barkanmu da wannan lokaci shin yajin aiki ya biya buƙatun ma'aikata eh, zamu iya cewa, yajin aiki yakan biyawa ma'aikata buƙatunsu wato dai, shidai harkan ƙwadago harka ne tsakanin ɗan ƙwadago, wato ma'aikaci da wanda ya ɗauke shi aiki duk wanda ya bada aiki, ko gwamnati ne, ko masana'anta suna bada wani tsare-tsare na yacca za a gudanar musu da aiki wanda dole ma'aikaci ya kiyaye wannan dokoki da ƙa'idoji haka shima ma'aikaci yanada wani haƙƙi nashi wanda kamfani ko masana'anta ko gwamnati ya zama wajibi a kanta ya kula dashi domin ya samu yai aiki cikin kwanciyar hankali dole ne a samarwa ma'aikaci kayan aiki a wajen aiki dole a kiyaye lafiyansa da al'amuransa a wannan kamfani ko ma'aikata dole ne kuma a biyashi haƙƙinsa yanda ya dace da girman aikin da yakeyi to, sakamakon canje-canje da ake samu a rayuwa shi ike sa ma'aikaci albashin da ake bashi, ya kasa masa to idan albashi ya kasa masa ma'aikaci yakan nemi da a ƙara masa albashi wani lokaci kuma akan samu matsala ne wajen rashin ishashshen kayan aiki kamar yanda muke gani a manya-manyan makaranti na ƙasar nan kamar jami'o'i da makarantun kwalejin ilimi dana kwalejin aikin gona da makarantun kimiyya da fasaha na gwamnatocin tarayya da gwamnatocin jihohi rashin samar da kayan aiki ko kuma wani buƙata na ma'aikata kan sanya su, su faɗa yajin aiki misali gwamnati takan kawo wani tsari wanda ya saɓawa ƙa'ida ko tsarin aiki na ma'aikata misali wani lokaci a wasu masana'antu ko a ofishoshin gwamnati akan sa akwai tsarin da ba za a iya bawa mutum matsayi kaza ba har sai ya kai mataki na kaza a aikin gwamnati wani lokaci akan samu gwamnatoci suyi burus da wannan ƙa'ida su ɗauko wani wanda be kai wannan matsayi ko matakin da ake buƙata ba se a bashi wannan kujera to kaga wannan ya saɓawa buƙatu na ma'aikata don haka sukan iya faɗawa yajin aiki

Barkanmu da wannan lokaci wane hanya da abi a samar da a wayarwa mutane kai dangane da cin zarafin su haƙiƙa wannan tambaya ne me mahimmanci saboda ana iya walaƙanta mutane aci mutuncinsu dole ne mutane se an, akwai hanyoyi dayawa wanda ake bi don ganin an wayarwa mutane kai an faɗakar dasu domin sai sungane hankalinsu ya dawo jikinsu tukunna suke iya samun dama wajen fahintar ma su ɗin suwaye wane haƙƙi ne yake kansu kuma wane haƙƙi ne suma yake wasu haƙƙoƙi ne na mutane akansu wacce dole ne su bita su kiyaye domin ba zai yiwu kai a kare haƙƙinka kai baka kare na wani ba to lallai haƙiƙa dole ne a wayarwa mutane kai su gane cewa a matsayinsu na ƴan ƙasaƙ akwai haƙƙoƙi da suke dashi, wanda nasu ne wanda dole ne, wajibi ne akan gwamnati da masana'antu su kare musu wannan haƙƙoƙi nasu don in ba haka ba rayuwa data tafi a bauɗe sanin waƴannan haƙƙoƙi da buƙatu nasu shine jigo da yake samar da zaman lafiya da cigaban tattalin arziƙi misali mutane sukan fito su ta hayaniya wai suna fankarwa don cewa gwamnati taƙi tayi kaza gwamnati batayi musu abu kaza ba ko kuma gwamnati tayi kaza, hakan abinda tayi wanda suna ga kaman ya saɓawa doka amma idan aka wayar musu da kai sukan fahinci cewa eh lallai wannan abin haƙƙine na gwamnati ba haƙƙine nasu ba kaman misali wasu dokoki na haraji da gwamnatin tarayya ta saka wanda hakan ya jawo cece kuce a ƙasannan kuma hakan ya faru ne sakamakon reshin sani cewa haƙƙine na gwamnati gwamnati ita take da ikon sanya wannan haraji ko kuma cireshi bawai al'ummar ƙasa ba